Toophphiya giddon daro hakkamuwa hiillaa loohissiya kolloojjetanne yunverestteta be'iyogee ayba ufayssii! Gidoppe attin hagaa keena loohissiya eqotati de'iyo biittan asay hakkamuwa balan hayqqiyo wode michchees.

Issi wolaytta yettanccha bitane de'iyaagee bolooso soore giyaa huuphe yohuwan kessido yettaa siyoo wodiyan he bitaniyaa yettay ayba lo'es giidetii.

Ogiyaa doonan caammaa micci bayzziyaa asa be'iyo wode tawu siyettiyabay etaayyo 'keettaa keexxada imma imma' gees. So kaamiya asay laaggiyoogaa be'iyo wode tana shamma shamma gees.

Issi aayiya keehippe azanttiya guuta na'aa tookkadda aybba oottaydde de'ay? Ha aayiya guuta na'aa tookkadda ba huuphiyan qachchiddo karetta maayoy aybbe?

Oyddu asati uttidaageetuppe issi mishiriyaa maccaaro. He mishiriyaakka qassi zo'o maayuwaa maayada ba silkkiyaa caderettaydda de'iyaara etaara uttada de'awusu .

Issi ogiyaa doonan cora asay kuwa xaphphon uttidi baggay borssaa tookidaykka de'ees. Qassikka ogeka keehin zammaana gididage awan de'iyaage? Qassi asay hage awan de'i?

Issi issi toophphiya biittan kawo ooso keettan oottiya asati kare biittappe paranjjata bantta ooso keettawu shoobbosona. Tana ubba he wode eta paranjjatto haasayay lo'ees goopa.

Tukkee mittaappe qoridi, bulxxidi, melissidi harxxidinne wurssettan shaayoos. Hegaappe simmiyoode caddidi, jabanan qolidi haattaa gujjidi penttissin uyin asaassi bolla birshshes tanikka keehin dosayis.

adil'e ciishsha malatiyaa shukkaaree sa"aa boli des. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Taani issi tamaare na'ay woykko tamaare na'iya bantta tamaaridobaa qoppi qoppi ekkidi xaafiyogaa daro kaafays. Ubba etassi biiree wurikko suuqiyappe shamma immays.

Issi maccaasiyaa eqqada haasayaydda de'iyaaro gidishin,I sinttan maykee de'ees. Ha maccaasiyoo be'iyo wode macca asay kaalettiyoogee, dooriyoonne doorettiyoo minotettay, de'iyoogaa bessees.

Guuliyaa giyogee gifaataa baalaa gallassi ashuwaa mi makkidinne xuugganawu issippe pude essido mittatu shiiquwaa. Wodalla naati gifaataa galla omarssi guuliyaa xuuggoosona.

giyaa giddon eqqidi shammiya bitanee beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Zaafiya bonccoy zaafiya giyo keehippe mino mittappe beettiya suufanne lo'o peenoy de'iyo dooza boncco qommo. Ha bonccoy daro harggiyassi xale.

Hagee darotoo asay olaan olettidi banaara olettiyaa allagaa xoonanawu go"ettido aydaamiyaa yaagiyoo maatay sa'aappe mokkidi pude simmi dicciyaagee beettees nuusi.

Ha beettiyaa keettaa shammana koyiyoo wode xeelliyoo wode ayba lo"ees gaadishin taassi qassi ha keettawu gidiyaa biray banynna gishshawu yilloye gooppa!

Machchiyoo ekkanawu koyida attuma na'ay maccasessi epiidi tana geelutee yaagidi i eshi giikko i kushshiyaan wottiyoo buquraa ha sohuwaan be'iyoogee adil'e milatees!

Daro wode awu biittankka xoqqa woykko dere diyo heeray ziqqa heeratuppe keehi irxxi ekkees. Hegaa gishshawu he heeran awudekka irxxa doozati xayi erokkona.

Badalaa kambballe biron ayisaaribeennaagaa giddon heezzu attuma asati haa simmi xeelliiddi eqqidosona. Hageetuppe issoy gullottaawa kootiya mayyidi badalaa carppi uttis.

Woraqataa giddin woykko harabaa issippe gaytti beennabaa issippe gatti oyttanawu maaddiyaa buquraa a sunttaykka qassi ganchchiyaa getettiyaagee a sohuwaan beettees!

Keehi gal'ida birata qorqqoruwaappe merettida kaamee issisan eqqidi ayi oottii? Ha eqqida kaametuppe sintta baggaara diyaa yiira na'ayi ayi oyiqqi uttidee?

Issi ushsha keettan dumma dumma ushsha qommoti eta wottiyo maddardariya bolli maarara kuretti uttidosonna. Keehiippe sheneyiyaagee asay ba biraa immi shammidi harggiya, kawushaa, ganddigaaruwaanne kundettaa waati shamii? Haakko hagee!!

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida cora macca asay issisan uttidi yaa simmidi xeelidi deosona. Hagaamala cora macca asay issisan uttidi bullachcha woykko yela anjjidi deiyoga gidanawu danddayees.

Amarida usuppun asati zo'o, karettanne adil'e ciishsha mera wolayttaa maayuwa maayidi biittaa xomoosanawu kareppe yiidosona. Kareppe asay yiidi heeraa xomoosiyoode keehin lo'es.

Mittan shuchchaa shocidi ollan yeggiyo kaassaa naati kaa'iiddi beettoosona. Yelaga gidiya ay attuma naatinne macca naati hagaa kaa'ana koshshes ayssi giikko keehin ufayssiya kaassa.

Amarida asati issi allaxxiyo sohuwan biidi allaxxiiddi de'oosona. Etuppekka bootaa maayida bitanee karetta maayidaagaa allaxxiyo sohuwan de'iyaaba bessiiddinne odiiddi beettes.

santtay sa"aa boli sippi gi uttiis. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Hageeti wolayttatto durssaa duriyo wode taassi wozanay qassi garssan karaabiya baqaa doommi aggees. Tuma eti uttidi kushiya baqqiyo wode ta wozanaykka durssaa doommi aggees.

Wolaytta wogaa maayuwaa maayida cora asay issisan eqqidi oosettida dichcha oosuwaa anjjisidi deosona. Ha asaa giddon anjjisuwaa wodoruwa qanxxidi de'iyaa boottaa bitane oone?

Zaassa Alamaayoy giyo yettanchchay Wolayttan awa heeran yelettidi diccida asee? Arttisttiya Milkkano Pishshaalessi ha'i baree woykko layttay woysaa heeraa gakkanee?

Heeraa carkkuwaa hanotaa laammanawunne loyittanawu koyidi cora asayi shiiqidi mela diyaa dembban askkaaduwaa puutiyaa tokkes. Eti tokkido puutee dicci gakkidi maanawukka maaddes.

Hagee inggilizze kuwasiyaa bayra liigiyaan deiyaa dumma dumma citati kaa'anawu de'iyo wodiyanne saatiyaa qonccissees. Hegaappe garssa baggaara qassi manchchistere cite chelssiyaara ka'anawu diyoge naagettees.

issi bitanee ba kushiyan oyqqido miishshay pa aybba lo'ii! qassi a bootta shuraabee diyaagee aybba keehi lo'iya shuraabe qommo gay?

Issi na'iyaa issi mala maayuwaa woykko kooteenne panttee issi mala gidiyoogaa qixxada ba ayfiyan manaaxiriya qixxada eqqidaara beettawusu. I biittay woykko a yelettidosay awaakko maayuwa be'isi erana danddayettes.

Gaanna yaagiyaa xuufe de'iyosan issi keettan cora asay de'ees. Ha keettay qassi uppupan keehin puulattiis. Ha keettaa asaa eriyay de'i?

Maaraara uttida asappe ha bagga gaxan barkka uttada komppiiteriyaa caddiyaa mishiriyaa ayiba gooba mishiroo. Asa ubbayi uttiigin barkka minnaada oottaawusu.

Asay qaxxaray kiyikko woykko yeeho keettan coogidi uttiyoogaappe giidi bantta wodiyaa suganaw kaa'iyoogee karttaa geetettiyaagee de'es. He karttaykka qassi suyqqiyan bayzzettes.

Adussa dunkkaaniya dunkkaani giigissoogaa puulayidogaa kare baggan yelaga maccanne attuma naati wolaytta wogaa maayuwa maayidi durssaa duriiddi de'oosona. Eti de'iyoosay keehi lo'es.

Issi keehippe un'etti uttida giyaa sohuwan dumma dumma sawo xalettinne pestalettikka kaqqetti uttidagetti beettosona. Cora macca asattikka yaara ha simmidi yiyaagetti maalalosona.

Ichchashi issi mala bootta maayuwa maayidda wodalla atumma naati bantta giddon issi puula geela'iyo essiddi eqqidosonna. Geela'iya bootta bulukkuwa maayassu.

issi bobboxaama bitanee eqqidaagee deree ayba lo'ii! qassi appe ya bagaara diya issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beetoosona.

Issi zal'e amarida caammatuppe issi bootta caammay beettes. Caammay asa naatussi tohuwan aattidi lawachchiyappenne agunttaappe qassikka tohuwaasi puulaa immanawu maaddes.

Dumma dumma keehippe cora buqura bayzziyo giyan de'iya keehippe xoqqa qassikka aaho shuchcha keettay malaaliya zamaana ogiyan keexetidda keetta. Ha keetta xoqatettay adussa.

Mangguwaa daaxxidi issi lasttiqiya koddan tuccidi wottoga bollan KK mangguwaa yaagiyaa xuufekka de'ees. Tawu hagaa mala mangguwaa uyanawu keehin iittees.

hagee shamisuu yaagettiyaa zal"anchchaa sooni dumma dumma buqurati de'iyaageta i qassi etu gatiyaa kase de'iyoo sohuwaappe xoqqu oottido giishshawu asa ubbay appe shammena!

Issi mishiriyaa ba sinttan cenggurssaa xuqqu oottiyaagaa maaraara wottada haasayaydda de'iyaaro gala gala odi bessan o be'anaagee tana ayba iites giidetii.

Booraa shooqaa boli goyiya bitanee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Daro asay bantta qooriyan wottiyo alleeqoti daro biraa ekkidaageeta. Ha qooriyan wottiyo alleeqotuppe dariyageeti guutta wodiya haggaazaa immi simmidi moorettiiggiyogee keehippe yiilloyees.

shooqqaa boli hooki uttida asay laa ayba iittii! qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti doosona

Issi issi uteelee woykko katta keettay allaxxanawunne maanawu shuuriya dumma dummabatun loyttoosona. Lo'iyaa qottan shuchchan yuushuwaa diridi appe so baggaaran maataa dichchidi loyttiyogan asaa baakko goochches.

Guyye ginddeekka sintta biradhdhee dooya gidido caammay darotoo asay so giddon wottees. Ayyo ubbabaykka injjeteesshin hemettiyoodee cenggurssaa kessiyoo gishsawu tana lo"enna.

Dumma dumma zal'iyo abbe baynna asay ogiya doonan bantta wolqqakkena sa'an doonuwaa, qawu'e barbariya ayfiyaa, zo'o xaphphuwwa, timatimiya, shunkkurityaanne tuumuwaa milatiyabata zal'oosona.

Nu wolaytta biittan de'iya dumma dumma layttan wolaytta zooniya kaalettida asati bantta aattido lo''o wodiya hassayissiya pootuwa denddiiyode tana lo'ees. Ubba eta giddo gela gela giissees.

Amaaratto maxafaa oyddantto kifiliyaa luxxiyaa naatussi giigidagee meray salo meraa milatees. Qassi xifatetti dumma dumma meran xaafetto gishshawu xeelliyaa asaa lo'oosona.

Hagaa mala boshinchcha biittayi daro qommo do''ayi gidin asai daanawu injjetennanne lo''enna. Ha sohuwaan dumma dumma qommo doozati mokkana danddayokkona.

Gastta bitaniyappe guye bagan de'iya badallay iray bukkiyo wode irxxa heeran mokkiya kokkiddi qassikka shaa'iddi miyo katta ayfe. Badallaa doyssidikka meetes.

Bootta meraara de'iyaa qamisiyaa maayida macca naati sintta baggaara irzzo meraara de'iyaa xifatiyaa oyqqidabaa aybakkone eretenna shin ubbay ufayttoosona likkee baynnan!

Xoosa keettan keehippe cora xoosa kaalliya asatti ubbaykka issi mala bootta maayuwa maayiddi bantta kushiyan xoosa bonchchuwawu eettidde uttidosonna. Ha asatti keehippe qoodan cora.

ha keettay wolayttan awa heeran beetii? qassi appe guye bagaara a matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitatinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Deeshshay so medosappe issuwaa gididi goshshanchchawu dichchawu baaso gididi a heemiyogekka keehin wayssena. Gidoppe attin heeray banqqatana xayikko deeshshaa henttay tuggayees.

Keehippe cora malaaliya shuchcha keetta oyqqidda wolaytta soodo yunbbursttiya gidon daro qommo puula doozaynne cora shuchcha keettati de'osonna. Oorata geliya naatuyo kiitta aattes.

Beni wodiyappe doommidi wolaytta asay ba son son qumatettawu go"ettiiddi takkido tukkee hachchi daro asatussi duretaa pultto gidiis. Ha tukkee daro asaappe hiyyeesatettaa qambbaraa menttiis.

ha makiinaassi go'ay aybee? qassi appe guye bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Ha gaxaappe ya gaxaa gakkanawu diyaa banddiraappe sintta baggaara diyaa oyiddu kawtu biittayi awee awee? Eti ubbayi ha sohaa ayssi shiiqidonaa?

Hagee awa heeran de'iya haattanne derekkonne ayba iitiiyakkonne A giddon de'iyabay aybakko xeellin qoncciyan beettenna. Pootuwa denttiya asay beetissidi denttana bessees.

Daamoti woydde woradaa giddon beetiya bambbala zarphee diyaagaa matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Bodditte ambban de'iya Orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti yesuus kiristtoosa meechchaa baalaa dumma dumma makkisotun bonchchoosona. Ha baalaa haratuppep dummayiyagee godaa taabootay shaafan aqiyogaa.

Dere hagaappe xoossi ashsho! hagee godare uuttaa giyoogee darotoo asay gaden zawaa essanawu go"eteshin ikka qassi laaccikko ayba cammes gidetii!

Yeechchan garssa baggaara hiixettidi unccay boynay bambbaree boyee daxettin qassi qaye ashshoy muxettidi maanawu giigi uttidagaa be'iyoo wode doonara saassoy goggees!

Zammaana wodee ehiido konppiiteriyaa go"ettiidi darotoo ha buquran yaanne yaanne heregaa qaattanawu maaddiyaa meraara keretta gididagaa aybaa giidi xeeganawu danddayetii?

Naa'u macca asay issisan eqqidi pootuwaa denddidi deosona. Ha macca asatuppe issina musulume gidada ba huuphphiyaa gooza uttasu. Etappe guye baggaara toophphiyaa banddiraykka de'ees.

Cora attuma asati maarara issippe uttidaageti ayba huuphphe yohuwaani tobettiyaako erettena shin qassi ubba asayikka bantta sinttan woraqataa wottidi uttiis!

Issi yelaga na'iya ba maaraa mankka naagada bana gatta maayiyogee keehi koshshiyaba. Qassi macca naati bootta adussa qamisiya maayiyo wode etaara iita giigees.

Issi heera asay bantta heerawu koshiya oosuwa hashetti oottiddi ubbaykka issippe shempposonna. Ha asatti bantta kushiya oyqqiddo miishshay biitta bookkanawu maades.

Issi issi yunveresttiyan luxiya luxanchchatinne etassi kattiyo qumay qoppiyo wode keehippe yashshees. Ha ubba asaassi galla galla kattaa kattiyogee waayissenneeshsha!

Wolaytta attuma asatinne gastta asay issippe eqqidi duriiddinne ufayttiiddi beettoosona. Maccaageeti maayido bullukkoy bootta meraara de'iyaagaa gidishin eti duriyoodee duma lo'iyaa qaattaa immees.

Nu heeran issi mata wode gelida kaamiyaa ogee gelidaagan daro kaamee simerettenaagaara he ogee coo de'iyaagee puulattidi ayba lo'es giidetii.

Issi ciishshan keehin puulati uttida keettay ba giddon uppuppa puggoga, issi miishsha uttisyo xaraphphezzakka oyqqi uttiis. Ha keettay yeletta gallaasa bonchchanawu go'iyaba.

Pa''a maalaales qoodan keehippe cora misiliyaa issippe gattidi quchchu oottidi waaxida asi ayiba eraara diyaa aseeshshaa! Ubbaakka maaraara yaparan wottis.

Oyttaara kaattidi maanawu maaddiyaa santtaa getettiyaaga sa'an micci wottidoogee de'iyaagaa asay warettan issoy issuwaa bolli eqqidi giyan shammiidi de'iyaage be'iyoode malaalees!

Naa"u asati payya goshshan zerin gakkida doozzaa giddon eqqidi xeelliiddi de'oosona. Goshshanchchay ba zerido karetta murutaa ekkana gakkanawu awudekka geeduwa geeduwa xeellana koshshena.

Maarara dirssaa giddon ha baggaara qashshuwaan de'iyaa mizati baggay zo'o gidiyoo wode qassi baggay bootta gididaage giyan asay xeellidi shammana mala eqqidosona.

Shooshsha xalee shooshshay puukkikko puukidosaa tiyidi pattanawu maaddiyaagaa. Hegaa gishshawu hagaa mala xalee corasan daana koshshes ayssi giikko ooni erii issi galla puukkikko ahuppe ekanee giissenna.

Asay hayqqiyoo wodiyan he hayqqida asaa mooguwaw ekkada efiyaa kaamiyaa de'awsu. He kaameessikka qassi meray karetta gididaagee kayyottiyoogaa qonccisses .

Issi asttamaaree ba tamaarissiyo tamaaretussi ba oosuwawu daro wode loytti qoppees. Qassi I hegaa keenaa qoppidi lo'o wurssetta ayfiyakko gattiyo gishshawu taani A keehi sabbays.

Issi dumma dumma ziqqa sohotun goyettida shooqan ba qanxxuwan qanxxuwan badalay, banggay, gistteenne hara kattati maata meraa maayoogaara qassikka dumma dumma miittatuura gayttidi heeraawu immo puulay da da gees.

Biron keexettiidi de'iyaa keettayoo kare baggaara cora maccanne attuma naati biittaa miyi soo ehiyaa naati barellaa oyqqidaageti bantta wolqqaan guye geennan oottoosona!

Bollay silido woykko hemettanawu danddayena asatussi uttanawu zamaana ogiyan giigida mashshine de'ees. Ha maashshinee daroto kawotettay kare biittappe toophphiyaa gelisees.

Issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona. Qassi A sunttaykka santtaa geetettees.

Diraptiyaa yaagiyoo zammaana ushaa uyyenna attumaa asi diyoo biitti baawa. Ha ushshaa uyyiyaa attuma asayi hara asaappe dummatiyoo gishshawu erettes.

Kare biittan diya paranjja asay wolaytta biitti yiidi wolaytta wogaa qumaa miyohaa ayssi dosii? Qassi he asata be'iyode neeyyo aybi siyettii?

Kayimma cima asati ashuwa amuwan shuqqidi ubbay bantta ashuwa maddapidi shaakkidi ekkana hanoosona. Ha cima asati ubbaykka bootta maayidi lo'osona.

Issi biittan diya issi biittaa naagiya polisee asay a a maayuwan erana mala hara asaagaappe dummatiya maayuwa maayees. He maayuwawukka qassi daro birshshettay dees.

Mittay gidduwaappe cukettidi qanxxettidi eqqidaagaa bollan issi meraara zo'uwaaranne boottaara walahetti uttidogaara de'iyaa macca deeshshiyaa asaagadan eqqidaara ayba malaalay nuna!

Huuphphiyaa tiyiyo herbolena yaagiyo bolla shiccisiya tistuwaa basiline de'ees. Taani hagaamala vasiliniya tiyetta erikke. I lo'o gidin, iitta gidin keehin erikke.

Gazziyan guppennanne kaa'enna asi de'enna. ha naatu matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Afalay beni wolaytta asay daro baggibonchcho imattaassi Otuwan woykko baattan yeggidi minjjidoogee imattay yiyo wode baattaappe kessidi immiyo wode lo'eesi gooppa!

Asay ba sooni daro wode qeeri kuttuwa shammi ehidi woykko wogha kuttiyo sooni qoxissidi kuttuwa dichchees. Qassi kuttoykka xooma wode giyan iita al"ees.

Asay ha biittaa bollan daro heeran quma ubbaappe aattidi ataakilttiya woni ayssi siiqi? Ubba qassi arbamincce muuzzee woni waani mal"i?

Issi na'iyaa tukkiyaa taman shayidoga kessada udulan qolayda deawusu. Ha na'iyaa shayido tukkiua sooni uyanaseye wykko karen zal'e keettan uyiya asase?

Ni biittee itoophphiyaa banddiray sintta baggaara kaqettidi uttido sohuwaan guywe baggaara bootta qamisiyaa maayida attumanne macca asay ayssi maarara eqqidonaa?

Toophphiyaa kawotettaa giddon tohossa toophphiyaa muleera xaaxi waaxo luxettaa ayssiyaa xifate keettaa yaagiyaa erissoy ooyo odanawu xaafettaakko nuni hegaa erokko!

Asayi timirttiyaa wurssidi anjjettiyoo wode maayyiyoo suupiyaa yaagiyoogee kaqettidaage maraara ayiba lo''ii. Xoossi giikko tankka timirttiyaa wurssada hagaa mala shammana.

Kaameenne dumma hara bululiyabati bantta ogiyaara bululiyaageetinne miyyiyan hara meretati de'iyageeti beettoosona. Ha kaameti woyikko qeeri bululiyabati asaanne asaassi tookkanawu deexxiyaba ississaappe qaattanawu maaddoosona.

Issi zo'o meraara de'iyaa wozanaa malatay de'iyoo misiliyaa miyiyan guutta na'iyaa lo"iyaa qamisiyaa maayada haa simmada eqqida na'iyaa ayba lo"awus gidetii!

Oromo dalgga manttiyan erettida yettanchcha gidiya hacaalu hunddeessi beettes. Taani i hayqqin keehin kayyottaas ayssi giikko i toophphiya giddon daro lo'obata oottis.

darotoo gaxariya heeran beetiya lo'enna ogee beetees. a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

"Haayite wolaytta biittaa xomoosite!" yaagiyaa xifatiyaa ba bolli oyqqi uttida woraqataa bolli qassi paraa bolli uttidi tooraa haa zaari xonggananiyaage ayba yashshii!

Wottanchchati xoonidi woyituwaa ekkanawu daro adussa ogiyaa woxxidi daapuridi haatta kiyidaageeta. Sintta baggan diyaagee Toophphiyaa sunttaa gishshawu biida Toophphiyaa wottanchchaa.

Hagee aybakko bayzzanawu koyidi bayzziyoo keettan sa'an wottidi bessiidi de'iyoogaa be'ida asa ubbay shammanawu he buquraa gatiyaa oychchiidi de'iyoogee beettees.

Issi heeran gastta asaaranne yelaga naatuura bootta maayuwaa maayidi uttidaageeta gidishin, issi Qeesiyantti issi na'aassi samppaappe oyttaa immiiddi de'oosona. Baree aduqqo giikko cima asaakko shiiqiyooga.

hagan maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona. qassi hagan beettiya dembba biittaykka keehi liiqi uttidaagee beetees.

Nu biittee seeraa naagissiyaageeti nu heeraa asaa shiishshidi ubbaassikka baaso hagaazaa immidoosona. Hegaa maaran asay ba de'iyoo heeraa loyitti wottis.

Maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona. eta giddonkka issi bitanee kushiya xoqqu oottidi xoossaa galatees.

Bukeessido liixiya bashiyan tigidi buddeenaa kessanaappe kasetidi bashiya loyittanawu koshshes. Ha loyttanawu maaddiya ayfee qobbuwa gidishin asay ha qobbuwan qucettibeenna bashiyan tigikko budeenay moorettes.

Asay eranaassinne baayyo de'iya eraa gujjanaas go'ettiyo maxxaafay beettees. Ha maxxaafaa bolli cora xuufee xaafettidaageenne luxissiyo luxanchchatu xekkaa yootiya xuufee bollaara de'iyagee beettes.

Issi zo'o cancare qamisiyaa maayada qassi hegaa bolli bootta sharbbiyaa guletta uttada yaa zaarada malaatiyaa geela'o na'iyaa xeelliyoo owode keehippe lo"awus!

Issi sohuwan qanxxetti uttida mittay de'iyaagaa gidishin, Ha mittaa ogiyaa seeraa naagissiyaa asti maadettidi miyyiiddi de'oosona. Eti de'iyoo heeray dozan doodettido gishshawu carkkiyaa carkkoy irxxanaagee erettees.

Wolayttan naa'u yettanchchati de'iyaageeti wolaytto yoo yoo giyaa huuphe yohuwan kessido yetta de'iyaagaa daro asay siyanawu keehippe naagiiddi de'es .

Tukkiyaa shayidogene qassi siiniyan tigidoge cuwatiyage de'ees. Hagee misile woykko pootoy ayba allaliyawu giigide? Awude doomidi hagaa mala pootuwaa denttiyoge doomettide?

Issi bootta washalaala paray sintta baggaara goochchiyoo naa"u goomara de'iyaa gaariyaa bolli issi asinne uttibenna gishshawu paray coogidi eqqidaage xiskkees!

Kase diyaa korikonchchiyaa ogiyaa zammaana oyiddu miyye shuchchaakko laammiiddi diyaa asaa. Ha oosoyi keehi daapura gidikkonne asati minni oottiidi doosona.

Issi sohuwa keehippe puulayi wottidi dumma dummabata go'etti qassikka bootta, adil'e ciishsha malanne maata mala meraa oyiqqida ciishshatakka yuushuwan wottidoogeeti lo'oosona.

Kattaa ayfenne ataakilttee ogiya bollan de'es. Shin issi issi zal'anchchay erennaagee ogiyaa bolli zal'es heggaa aggidi giyaa efikko daro asay shammees.

Bodditte ambban cora kawonne kawobaa gidenna luxetta keettati de'iyageetu giddon kawobaa gidennashin Liqaa luxetta keettaa asay lo'o giidi nashshiyogaa siyiyo wode maalaalees!

Wogga kaamiyaa ogiyaara cora asay yaanne haa biyaagaa xeelliyoo wode asay ogiyaa sippi giidi hemettiyaage ambbaa gidduwaa keehippe un"etti wottiis.

Hagee ordde maxinee ha"i giya giddon daro sohuwan beettennaagaa gidishin ha maxinee qassi kattan yeggiyo wodekka eesuwan maashenna gishshawu asay koyenna.

Hariya bolli xawulay qashettin a bolli haattaa wottin haree eqqidaagee beettes. Awudenne gidin awaanikka asay I efiyo miishshay guutta gidikko hagaa malaba go'ettana koshshes.

Issi shuchcha keettay diyaagee yeemmoyees! Issi sa"aa boli diyaa shuchchay micetti uttidaagaa matan qassi issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beettoosona.

Ashuwaa doysaa be'iyo wode taayyo qopettiyay gifaataa baalaa wode so asay ubbay shiiqidi miyoogee qopettees. Hegaa xalla gidennan I bollaayyo immiyo go'aykka qopettees.

Issi yelaga na'iya barkka uttada lo'a puulattada barkka diyaro taani demmikko tana ikko ba ba gees. Ubba iira pootuwa dendda dendda gees.

Issi issi galla taayho asi baynnan tarkka irxxi giida soha ba shemppiyogee iita injjetees. Ubba kuwaassiya kaa'iyo dembban utta shemppiyode tawu woppu gees.

Ogiyaara haa simmidi yiya makiinati diyaageeti beetoosona. qassi eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Hagee attuma asawu puulattidi giigida attuma asaa maayuwaa ashangulutiyan kaqidoge de'ees. Hai hagaamala maayuwaa maayana giidi qopiyoge keehin naaciyogaara qoddetees. Aysi giiko gatee keehin birggiis.

Wolaytta dichchaa tuhuwwaa kaasaa citay kase wode kaa'ido woytuwaa kaasaa kaa'idi xoonedaageeti bentta woytuwaa ekkanaappe kasetidi ufayttiyaageeti ayba lo'oosona giidetii

Eranchchay birataappe qoxxidi so giddon go'ettiyo dumma dumma cora qommo buqurata giigissees. Mashshaa, tooraa, kalttaa, aylliyaa, beexiyaanne... h.h.m buqurati birataappe oosettoosona.

Binzzilee al"iyogaappe denddidaagan daro heeratun gamma gidenna zal"ee polettees. Ha seeraa naagibeenna zal"iya teqqanawu dere asay kawotettaara hashetidi oottana bessees.

Issi uteele keettan asayi maanawu giigissi wogga tiriyan aattidogee bagiddon cora qommo usttaa oyiqqi uttis. Gidduwan qassi naa"u shaatetun diya usttay meennan mal'es.

Daro yelagati bantta duussaanne bantta soo asaa duussaa oge doonan guuttabaa zal"idi ayssiyageeta be'iyo wode keehippe qarettoosona. Hagaa mala yelagatussi kawotettay oosuwa qaadaa medhdhana bessees.

Wolaytta loomiya burcciya issippe shiishidi zo'o qanccaa bollan madabidi bayizzanawu giigisoogee diyagaa shammanawu naa"u naati yiidi eqqidosona. Ha loomee miyode caala diyagee iites.

Wolaytta Teleevizhiniyan oottiya woykko wodalla ganjje bootta muqaqe puutto malatiya woga maayuwara phoolees! Oosoy baynna naatoynne cimay A yuushuwaninne ubbakka guyyeninne sinttan jallidosona.

Asay yettaa yexxiyoo wode yettaasi shongaa immana mala dumma dumma yettaa miishshati de'iyaagetuppe issoy gitariyaa yaagiyoo ha mata wodiyaappe simmin i ekkiyoo biray odiyoosan deenna!

Issi issi asay issi ooratta oosuwa birooni doommiyo wode asay akko yaana mala giidi woraqataa xaafidi kaqqees. Asay he woraqataa nabbabi xeelidi a so yees.

laa ayba lo'iya na'iya hagan beetay? ippe guye bagaara qassi maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Qeeri naati bantta maattaadan haattara maaridi uyiyoogee de'iyaagaa issi issi qeera naata xanttiyaa asay hegaa keehippe shammi shammidi go'ettes .

Yelaga naati bantta huuphiya shemppissiiddi wodiya aattanawu kaa'enna kaassa qommoy baawa. Shin tana daro wode teenise kaassay aybakka kaa'a kaa'a giissenna.

hagee ambbaa giddon ha'i wodee eehido asay daro daapurenen issi sohuwaappe hara sohuwaa baanawu go"ettiyoo naa"u goomara de'iyaa hemettisiyaa buqura!

Imatta asati issi ganddattiyaa heeraa be'ana giidi yiidaageeta issi he heeran de'iyaa bitanee he asata yuushshi yuushshidi bessidoogan he asati keehi ufayttidosona

Cora asay bantta woossiyo keettan woossiiddinne yexxiiddi de'iyageeti beettoosona. Ha sohuwan shiiqida asayi ubbayikka bantta bollan bootta maayuwa maayidinne bantta huuphiyakka kammidaageeti beettoosona.

cora asay sa"aa boli uttidi siyees. etappe guye bagaara eta matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi sohuwan ginddee lee'e gidido caamati de'iyaageeta gidishin, etappe issoy wuli uttiis. Ha caammaa be'iyo wode ginddiyaa lee'etettaappe denddidaagan wottiyakko bollappe aatti-yeggidi menttiyaaba malatees.

Garssa baggaara naa"u bululanawu maaddiyaa goomay de'iyaage beettiyoo wode mitta milatiyaa maata meraara de'iyaa pude simmi eqqidagee aybawu maaddiyakonne oonne erenna!

miizziyo caddiya na'iyaanne maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. Asaykka eta matan beetees.

"na"aa yesus kiristoosa sunttay Nagara ubbaappe geeshshes" yaagiya xuufee beettes. Ha xuufee xaafetti uttidoy amaratto qaalaana gidishin ikka yohannisa mishiraachchuwan diyoogaa odes.

Ay asikka issi maxaafaa xaafidaageetunne xaafissida kifiletu eenotaappe kareera duuqqidi xaafiyogee seeran oyshissees. Yaaniyo gishshawu ay maxaafaakka duuqqidi xaafanaappe kasettidi eenotaa oychchanawu bessees.

ogiyaara biya makiinay diyaagee shuchcha keettaa sinttan beetees. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Kaaraynne yuushuwan booxissidi qassi hemettiyo sa'aa hiitta maayuwa malatiya zo'o miishshay hiixetti uttis. Ha heerayikka dumma dumma meran giigissido gishshawu lo'i uttis.

Naa'u meraara diya asayi wottiyoo naa''u koponee caammayi oosseene oossee? Ha caammayi giyaa gddon aappun biraa ekkidi bayizettiyaakko eriyayi dii?

Kushe kuwaasiya kaa'iyoogee keehi lo'o gidiyoogee taassi qopettees, gaasoykka huuphiyaa pashkki oottees. Taani ta palaha wodiyan kushe kuwaasiya kaa'iyoogaa dosays.

Issi issi muuziyaa puutiyaa ehiidi shooqan tokki wottidoogaa giddon haattay kanttiyoo yafaraa medhdhidi wottidoogee lo'iyaaba milatesppe attin hegee aybanne lo'enna.

Issi asi machchiyo ekkidi naata yelanawu baree woykko layttay guutta gidishin woysaa gidanawu bessii? Guutta naata lo'o eeshshaara dichchanawu waatanawu koshshii?

Amarida asati bittaa ancciyo miishshaa oyqqidi issi mela biittaa ancciiddi beettoosona. Shin ha asay ha mela biitta bantta kushiyan tullayiyogaappe kaamee ancciyakko lo'o.

Issi biittan erettida lo'o daro eranchcha bitanee ba biittaa asaa daroban banadan hanana mala giidi daroban kaafees. Ikka mino gidiyo gishshawu taani aagaadan hananawu amottays.

Haattaa doonan maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona. issi na"aykka a mata uttiis.

Nu biittiyo toophphiyo naagiya wottaadarati nu biittee toophphee bandiraa xoqqu ootti oyiqqidi eqqidosona. Etayo maayo diyaageenne lo'es shin eqettay ayiba lo'i!

Issi dirssaa giddon beetiya corabatu matan keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo kataa ayfeti diyaageti ayba lo'iyoonaa? Qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Nuson nuuni ubbay uttidi odi bessaa be'iiddi de'ishin he odi bessan hawaassa ambbaa bolaara denttidoogaa bessiyoo wode he ambbay ayba lo'es giidetii

Toophphiyaa banddiraa oyqqida yelaga naati Ajjooraa soosuwaa hafinttan eqqidi pootuwaa denddidi de'oosona. Ya baggaara qassi Ajjooraa haattaay bollappe duge wodiyage de'ees.

Ha'i maata wodiyaasappe wolaytta ambbay keehi dichchaa beessiyoo gishshawu hara matan de'iyaa ambbata ubbaa keehippe yashshiidi de'iyaage nunakka keehippe lo'uwaan worees!

Cora cimanne yelaga asati goshshanchcha shoqqaa giddon eqqidi zeretta gidoppe sharafa maxidi deosona. Hegaa xalala gidenan eqqidi xeelidi deosona. Ha katta zerettay shoqqan deiyage ayba geetetti?

Issi sharaa giddon zo'oo miishshay de'ees. Ha miishshaa hagaadan wottido gaasoy aybise? Qassi sharaa giddon de'iyaa zo'oy aybe? Aybawu maadiyabe?

Issi irzzo qottan keehippe puulatti giigi uttida ciishshay de'iyaagaa be'iyoo wode ha sohuwaa yaanawu giigida asi gakki simmidi keehippe upaytanawu de'ees!

Kare biittan issi wogga pooqee daro heregaappe merettidaagee de'iyaagaa pootuwaa denttidoogaa be'iyoo wode phooliyaagee bawkka gitatettaa ay keenes giidetii .

Issi bitaniyaa gaden keehippe qoodan cora gidida uuttay de'iyaagaa be'iyoo wode he keettaa so asa aybanne namisi oyqqenaba milatees ayssi giikko uuttay namisawu maaddees.

Itoophphiyaa orttodokise woossa keettaa giddoy kehippe daro biray kiyin giigido gishshawu daroppe puulatti uttidagaa dbe'idi ubba asaykka he sohuwaa be'anawu koyees!

Wolaytta wogaa maayuwa maayda cora asay shiiquwa sohuwan miichchaa poocammiiddi bantta kushee duuxxin baqqoosona. Ha yaa'ida asaa guyyessan naa"ati eqqidosona.

Issi aaho samppa bollan unccaa, buddeenaa, oyittaanne daabbuwa yuushuwan wottidi gidduwan cora qommo usttaa wottidi he ustaa yuushuwan abkkaaduwa wottidoogee ayiba lo'i!

ha keettaa matan aappun asati diyoonaa? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Amerkkaa pirezddanttiya doonald tiramppi asaa qofaa gaggiya cora haasayata haasayiyogan erettoosona. Amerkkaa kawotettaassi isiraa'eele biittaara de'iya mino gaytotettay keehippe maalaalees.

Dumma dumma qottay de'iyo birataappe oosettida shukketti maarara uttidaageeta gidishiin qoodaninne qottan laappunaa gidiyageeta. Ha shukettuppe wursettan de'ya naa'u achchaawa shukkee tana aybba iitti!

ha hoteeliyua sunttay oona geetettii? qassi ha keettaassi ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Dumma dumma meraara diyaa upuuppata keehippe lo'iyaa ciishshatuura gattidi qachchidayi oonee? Hagaadan lo'iyaa aaho sohuwan kaa'anawu diyay ayiba bonchchettida asee?

Darotoo attuma naati wottiyoo wode keehippe eta puulaa loyttiyaa dumma dumma meraara de'iyaa caammaa ubbatoo ogiyaa attuma yelaga naati wottaageti beetoosona.

Issi bootta meraara de'iyaa qassi ba giddon oyddu sa'aara bululanawu maaddiyaa kaamiyiyoo xeelliyoo keehippe lo"awusu shin shammanawu woysu biraa ekkay?

Issi biittaa kallotettaa kaallidi xeeliyogan puutiyaa tokkisiyogan qassi biitta haattaa meechchappe ashshanawu biitta zeeruwaa woykko mitta tokkiyogan naagidi deosona. Hagaamala oosoy keehin koshshiyaba.

Buuraa ambbaa gidoppe kessidi gaxayidi olido heeran asa ubbay shiiqidi he buuraa woykko miriqaa xuuggido sohoy keehippe karexxidi aybaa milatii!

wolaytta soodo yunbburshshiya geliyo pengee beetees. qassi appe ya bagaara maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Iray bukki simmi aadhido sohuwaa milatiyaa sohuwaara kaamiyaan ogiyaan naa"u asati issinna maccaaro gidiyoo wode issoy qassi attumagee ba kushiyaan adil'e ciishsha meraara de'iyaaba oyqqi wottiis!

Dumma dumma merayinne qassikka dumma dumma yafaray de'iyo wogaa maayuwa yafaray qassikka etta meretta hanotay malaales. Ha maayoy daro biittatu wogaa yootosonna.

Nu dere asay hayqqin yeekiyo awu a wogaay de'ees. Karera yiidi huuphphiyaan kushiyaa wottidi aye aye ne isha olay yaagidi yeeho keettaa gelees.

Ha maaraara diyaa silkketi ubbayikka keehippe al'o biraa ekkidi shamettiyaageeta gidiyoogaappe aadhdhidi oyiqqanawukka keehi injjetiyaa kushe silkketaa. Eti pootuwaakka loyitti denttoosona.

ha naati awa heeran eqqidonaa? qassi etappe guye bagaara eta matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Cora koyro xekka timirtte keettan asttamaare karetta saledan tamaarissid de'ees. Ha naati keehin qoodan cora gidishin kifilekka ha naatussi tamaaranawu oyde injje shin naati issi kifiliyan corattidosona.

Kushshiyan baqqiyo yettaa miishshay sa'an de'iyaagee beettes. Ha yettaa miishshay issi uray yexxiyo wodiyan baqqiyoode yettaasi lo'o cenggurssaa immiya miishsha.

Yeettassi keehippe giigiyaa wolaytta wogaa maayuwa maayida maccanne attuma naati issi yaa'aassi shiiqiyoo aaho keettaa giddon sintta baggaara eqqidi duriyaageti beettosona.

kata ayfe xalaalay beetiyaagaa matan keettaykka beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi paray maataay salppapidi kumido dembban ha simmidi woxxidi de'ees. Ha paray de'iyosappe guye baggara woraykka de'ees. Ha paray deiyosay tumappeye woykko misiliyan giigisidoge?

Wolaytta layttaa laamiyaa baalaa bochchanawu koyyidi wolaytta ambbaa giddon issippe eqqidi yettaa yexxanawu yiida naa"u yelaga attuma naati xeelliyoode lo"oosona.

Laa ha"i ha"i wodee dumma dumma caammaa paashiine ootti ottidi ehees. Haaha taani ha"i ishshi ay hanin lo'anaakko tawu tippi giidi wozanaa bashshees.

Wolayttattuwaa luxiyo maxaafaa ichchashshantta kifiliyaa tamaarettu maxaafaay giigido gaasoy tamaaretti bantta doonaa birshshido doonan tamaariddi dogenan doonaykka hayqqenalama oottees. Haga tamaariddoge keehin ufayssees.

Dumma dummabatun puulatidi uttida shuchchan keexettida keettay xompiyan phoolidi de'ees. Ha keetta bollan toophphiyaa banddiraykka qassi de'ees. Karenikka qassi wolaytta wogaa maayuwaa miccidoge de'ees.

Asay issoy issuwaara qoometti "hoo hoo leekke hayya"giidi kaaiyaageeti beettoosona. Shin ubba asay is mala maayuwaa wolayttatettaa qonccissiyagaa maayidi duriyakko lo'o.

Naqashshaa dere asaakko eraadooniyaan gattiyaa wolaytta eraadoniyaa wogetaa epi emiyaa uduppun tammanne usuppuna cahcha usuppunaa yaagiyaa attamoy xaafetti uttiidaagee beettees!

Keehippe qoodan daro gidida asay issoy issuwaa geedo kaalliidi eti biyoo sohoykko erettena shin ha asati qassi moottaa kalettiyaa bitaniyaa geedo boosona!

Issi naa"u goomara de'iyaa bokiseriyaa yaagiyoo motoree issi katta keettaa karen eqqidaarissi issi na'ay guye baggara aybakkone sa'an wodhidaagaa giigissiidi de'ees!

Hagee issi goshshanchchaa gade milatiyaagan a gadiyaappe gaxa baggaara cora mittati de'iyaagetu issoyikka keettaa keexxanawu maaddiyaa issi mittaynne baynnaage malaales!

Nu heeran beni issi bitane asaassi koshshiya dumma dummabata mittaappe massi moli giigissidi bayzzees. Ubba taani shalkkiya tuutiya be'iyode he bitanee sinttan eqqees.

Atileetiyaa Baqala Qeneniisi adussasaanne maaraatooniyaa woxxidi ba biittee Toophpheessi daro daagata gelissiis. Oytamanne isiini layttan de'iiddi Londone maaraatooniyan naa'antta kiyiis.

Laa ha sheeshshati tana ayba iitiyoonaa? Qassi eta keettaappe guye bagaara diya keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommobati asaa xeeliyoode yeemmoyoosona.

Keehippe liididdi qassikka lo'o sohuwan kaqqiddi kattiddo muuziya poqqiddi qassikka dumma dummabara miyoode keehippe mali'ees. Ha muuziyabpeenoykka asaa siiriya qoqqopes.

Asay ba sooni ba kettaa loyttanawunne giigissanawu qassikka issi issi miishshata a giddon wottanawu maaddiya bippiya giigississees. Qassi maayuwakka a giddon qottees.

Giyaa giddon haattaa tigidi go"ettiyoo balddiyaa bollan qoodan naa"aa gidiyaagaa tigi wottidoogaa asay yi yiidi shammiyoogee ayba getettidi xeegettii eretii?

Keehippe sohoy puulatti uttido keettaa giddon issi mala maayuwaa mayi uttida macca seeraa nagissiyaa asati ya baggaaranne ha baggaara eqqidaageti lo"oosona.

Issi shuchchappe giigida keettay de'ees. Hagaa mala keettay shuchcha shuchchan shibbisidi keexido keetta gidishin keehin marccuwaa wolqqakka keexxanawu koyees. Marccoy xayikko keexiyoy attin qanxxada de'anawukka hanenna.

Issi kaame bululanawu keehin injjettiya ogiya doonan cora dozati deosona. Ha ogiyappe sintta baggaara qassi derekka de'ees. Ha sohoy awe?

Toophphiyaa katolikke woosaa keetta kaalettiyaa asay bantta shiiquwaa wurssidi wurssettan pootuwaa denddidi de'iyogee beetees. Ha woosaa keettabay tawu darotto keehin gelena. Aysi banttage aybakkone keehin qonccisokona.

Qoodan keehippe daro gidida lo"iyaa sihisso maayuwaa maayida maarara eqqida asati galchchaa sinttan bantta kushiyaa sinttawu zaari xaaxidi ayssi eqqidonaa?

Keehippe cora yelaga naati ubbay issi mala maayuwa maayiddi maata meray de'iyo banddira pude tookkiddi eqqiddosonna. Ha naati mochenna boorago gonggoluwa qonccisosonna.

Kataman awudenne yelaga naati bantta huuphiya shemppissiiddi bantta laggetuura kaa'iyobi xayi erenna. Haraba ubbaappeekka daruwa eti puuliya kaa'iyogan iita ufayttoosona.

Issi duriya keettaa giddon lo'iya oydetinne xarapheezzay beettoosona. Ay hegaa xallee keetta yuushuwa xomppiyanne televizhiiniya be'iyode odin oda oda ges.

Issi goshshanchchay ba daarinchchappe biidi gadiya gaxaa gakkanawu kattaa tokkeesinne zerees. He kattay dicciiddi maataa milati lo'iyo gishshawu qeeri naati a bonccuwa duutti kaa'ees.

Amarida gastta maccanne attuma asay oottanawu maaddiya miishshata oyqqidi haasayiddi beettoosona. Eti oyqqido miishshaykka zaabbiya gidishin ha mishshay biittaa anccanawu maaddiya miishsha.

caamay asaa tohuwan wottiyoogaappe ha bagaara maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Qammaan korinttiyaa wolqqaappe denddidaagan hegaa heraa keehippe puulayi wottida diimlayttiyaa yaagiyoogee dumma dumma meran eexxiidi ha sohuwaan d'iyaagee nuusi beettees.

Attumanne macca naati qooriyan wottanawu go'ettiyo alleeqo miishshay de'es. Hageekka biraa gidishin akka lo'o sohuwan wottidi naagana koshshes hegee xayikko karexxidi moorettes.

Biitta giddoppe tamay xuuqqidi pude kiyiyaagee toophphiya issi allaanaan de'es. Ha tamaa xuusaay toophphiyaaphphe kare biittankka de'iyaagaa giidishi biitta giddon tamay eexxidi xuqqi kiyees.

hagan asaassi xeellanawu lo'enna biittaa qommotuppe issuwa. qassi a bollikka maata mala meray diyo dumma dumma mitaa bonccota malatiyaabati de'oosona.

Issi issi aayodan guutta naata ba zokkuwan ba'idi yiira naata dichchiya guutta naati de'oosona. Etikka naataa yekkiyoode michchi kaasidi tookkidinne yeridi irxxissiyageeta be'iyode keehin qarettoosona.

Itoophphiyaa orttodookisse woossa keettaa giddon issi yelaga attuma na'ay ba huuphphiyaa woossa keettaa qophiyaa wottidi ba kushiyanikka masqqaliyaa oyqqidage beettees.

pootuwaa denddiya naati diyaageetu matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Woni tukkee al"anaagaa aybin eridi paabirkkay qeera qeera siineta medhdhidee! Toophphiya aahuwan murutettiiddi de'iyabatuppe issoy tukkiya shin hagaadan al"idoogee maalaalees.

Issi yelaga macca na'a diyaara ba huuphphiyaa giigettada wogga qamisiyaa maayada hegaa bolla ba qooriyaanenne ba hayttan worqqaa aattada keehippe lo'awusu.

Ambbaa heeratun gidin ganddaa heeratun go"ettidi olido buqurata zaarettidi shammiyageeti bessidosona. Ha olettida buqurati qassi zaarettidi oosuwan pe'iyogee keehippe maalaalissees.

Bitanee maayido maayoy aara lo''enna qassi I miicciiyakkonne yeekkiyaakko erettenna. Hagaadan haniyoogaappe miiciyaaba gidikko som'uwaa birshshidi achchaa bessiiddi miicanawu koshshees

Dumma dumma ushshati de'osona. Hageetuppe issoy matoyiya ushsha gidishin sunttaykka biiraa. Hagee duqqi wottidoge matoyiyaa ushsha biiraa gidishin hagaa uyiyaa asay tana keehin iittees.

Issi naa"antto xekkaa luxetta keettaa giddon daro naati luxettaa wodiyaa wursso gishshawu paaciyaa paacettiidi de'iyaageti maarara uttidaageti beettiyaageti muleekka macca naata!

eessay asaa mal'ees gooppite. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Hagee xumaa ayyaaneeyye woykko hagaa asa gaane xoossay hagaappe tana ba qefiyan kammidi i ashsho ha'ikka. Hagaa mala asi tanaara ogiyan gayttiyaakko taani waasuwa shoddaaganawu days.

Issi tukkiya essanawu maaddiya jabanaay a shidhdhan uttisidoge bayzziyo sohuwan de'iayaba milattees. Kushe hillanchchati medhdhido asawu galla galla allaliyawu maadiyaga.

Hagee birata bilooniyaa birshshiyo miishsha getettiyaagee darotoo kushiyaan birshettena gishshawu asay hagaa go"ettidi bilooniyaa aynne qexe geennan birshi oliigees magani lo"ees!

Pa Gambeella biittaa asaa qonccissiya banddiray tana aybba lo'ii! qassi ha bandiraa boli diya qeeri lo'iya miishshiya aybba geetetta erettay?

Attakilttiya miyode taassi bollay don"ariya giyo mittaadan hanidi daroto waayissees. Issito issito kaarotiya ayba mikko qassi ayfe barbbariya teera malatidi keehi metees.

Magani boori de'iyaagawu meray woykko calay lo"enna pe'attin modhdhuwaa modhdhiis gaadi niyoo sa'an duxxi wodhanaaniyaage giyaa epiyaakko qoodi baynna biraa ekkana!

Usuppuntta kifiliya luxiyo woykko luxanchchatu maxaafay giigidaagee de'iyagaa bollan amaarattuwan xaafettida xuufeti qoncce gidiyo gishshawu ooninne nabbabidi akeekanawu keehi barchchetenna.

Issi wolaytta wogaa maayuwaa maayida maccasiya zamaana ogiyaan uttada pootuwaa denddayda deawusu. Hanna maayido maayoy keehin lo'ees. Giddoppe attin pootuwaa denddo sohoy danuwaa gattaana danddayees.

Birddiyaa harggee oyqikko aybippekka adhidi xallees yaagiyoo tuummuwaa yagiyoogee sa'an micettidi asay giyaappe shammana mala getettidi de'iyaagee beettees nuussi sa'an!

Cora jarkkaaneti haattaa duuqqiyoo sohuwaan maarara uttidaageta xeelliyo wode ayba haatti baynna biittan de'iyaabakonne asay hagaadan bantettaa olidi uttoogaa be'iyoode!

issi tamaa eettiyo miishshay diyaaga matan hara cora miishshati diyaageeti a taman eetiyo wode tamaa wolqqaa gujjanaassi keehi maaddiya miishshata.

Asa na'au ha biitta bolli timirttiya tamaarennan aggi coogidi de'iyakko he biittaa aybin maaddana danddayi? Ubba tamaaribeenna asi nabbabanawu danddayiiyye?

Nu biittan daro wode qeeri naati ayba gidikkonne demmido ubbaban kaa'idi aggana goosona. Ubba suuqiyappe ufuuppaa shamissidi puggi puggidi kaa'oosona.

Goshshanchchay oottin gakkida murutaa xomoosanawu yiida asaa bessiddi doosona. Minni oottiya asay bananne basoo asaa ayssiyo gishshawu ay asikka minnidi oottana koshshes.

Issi gaxare heeran qiiba na'aay dorssa mara tookkidi eqqiis. Ha dorssa maraykka ba aaye xantta duuxxidaba milattena. Ha qiiba na'appe guye baggaara dirssaykka de'ees.

Zanaqo sohuwaa biida wolaytta yelatay de'iyo nati maarara eqqidi bootta shurabiyaa maayidaagetu giddon issi attuma na'ay gidduwan eqqidi banddiraa pude zaaridi oyqqiis!

Kaamiyappe dumma dumma buqura caaniyanne wottiya yelaga oosanchchatti kaamiya daro asaa buqura kaamiya huuphiya kiyiddi duge wottosonna. Kaamekka qassi buqura sohuwappe sohuwa efiya toga miishsha.

Salo meraara de'iyaa kootiyaa maayidi misiliyaa bessiidi asaa naqashshaa gattiyaa eqotaa wolaytta telebizhiniyaa getettiyaagan issi bitanee hasayiidi muleera hanggidi achcha kanchchiyaa bessees!

Sa'aara zaa'idi mokkiyaa mittaa ayfe gidiyaagaa kawoy dere asay miyoo kattan wayettenna mala giidi qoppiyoogan ataakilittiyaa giddo haattaa yedissiidi de'iyoogee beettees.

GIyaa giddon yaanne haa simerettiyoo wode issi sintta baggaara zo'o koporttaa milatiyaagaa maayida attuma na'ay ba hashshiyaan ba wolqqaappe dariyaa deexuwaa ayssi tookkide?

Yeleta gallassaa bonchchana heeraa puulayidi wottidoogee beettes. Ha sohoy dumma dumma lo'iyabatinne diikkonne demmatiya meraa oyqqibeenna ubbaykka issi mala hegaa gishshawu harabatakka gujjana besses.

Issi bootta arssa na'ay Wolaytta wogaa maayuwa dungguzaa pooxaa qumaayidi qassi ba huuphiyankka qophiya guye zaari wottitidi eqqidosay be'anawu keehi yeemoyees.

Issi issi katamaa heeran asay oge doonan biyanne yiya asay maana mala giidi qeeri katta keettaa dooyees. He kaatta keettay qoncciyan beettiiggees.

laa aybba keehi lo'iyaa makiineeshsha! ta hano shammana xayikko tana aayiyaa yelabeykku qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo bonccoti diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Huuphphiyaa hagaadan ciirissidi qanxxissiyoogee yelaga attumaa asaara ayiba lo''iiyaakko erekketaa. Xeelliyoo wodekka attuma asaa suuttayinne wonne molxxu giidi beettana mala oottes.

Cora macca asati issi keettan wogaa maayuwaa woykko bootta baalaa wode maayiyoo maayuwaa maayidaageti banttana lo"ida qumaa issi keettan uttidi maarara moosona!

Qeeri naati bantta luxetta saatiyaappe kareera de'iyaa wodiyan kare kiyidi dembban kaa'iyaageeta be'iyoo wodiyan he naati ayba lo'oosona giidetii .

Meran dumma dumma gidida macca asay wottanawu maaddiyaa caammati de'iyaageta beiyoo wode nu soo ayee tohuwaarakka lo"iyaanne gigiyaagee de'iyaaba milates.

Na'iya hagaadan maayada yexxiyo wode a yexxana yettay tawu mattaa ililuwaa maanaadan hanees. Hanno na'iyo taani tishshi ootta xeelliyo wode akeekennan saluwaappe woxxida kiitanchchakka malatawusu.

Issi yelaga macca na'iyaa ba adussa huuphphiyaa qachchenan duge zaara yeddidoogee guye baggaara o xeelliyaa asaa issuwaanne i sinttaa bessena gishshawu asay yiillottees!

Issi ciishshaa matan meray pinkke gidido shara caammay de'ees. Ha caammaa be'iyoo wode taanikka dosiyoo meraappe issuwa gidiyoo gishshawu shammanawu yeemottaas.

Addisaaba katamaa giddon oosettida shuchcha ogeenne qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Nu heeran issi mishiriya asa ubbay uyidi aggenna i ayba haraqiya agiyakkonne tawu erettenna. Asa ubbay he sooppe kiyiyo wode eta peenoy haahuwan pereggees.

cengurssaa xoqqu oottidi haasayiidi beetiya bitanee tana ayba iittii! qassi issi sohuwan beetiya cora dumma dumma maata mala meray diyo mitaa qommoti beetoosona.

Goggiyaa haattaa uyikko harggises giidi asassi hirggidi pabirkkaappe biidi goozzidi ehiido haattaa qoodan naa"aa maarara essidoogee xeelliyoo wode ayba lo"es gidetii!

Mitta qanxxiya wode ehiido zamaana buquray ba wolqqan keehippe gitta mitta qanxxiddi kunddissis. Ha buquray mitta kunddissiddi agennan gujjiddikka cummees.

Issi naa"u bobboxaama naati issi maata mala meray de'iyo miishshay diyaagee hagan beetiyaagaa matan hara qassi dumma dumma keehi lo'iyaabatikka de'oosona.

ha bitaniya matan aybi beetii intteyoo? qassi appe ya bagaara matan ay mala meray diyo dumma dumma qommo bonccotinne hara dumma dumma irxxabati beetiyoonaa?

Ha dumma dumma tubbuwara issippe oyqqettidda keehippe murutta zamaana buquray aybba hagaaza immiyaage? Ha buqura qonccissiya xuufekka aybba aybba yootti?

Cora qiiba naati kana keettan uttidi kompiteriyan aybako be'idi deosona. Ane hagaamala keettan qiiba naata gelisiyoge naatu wonttuwaa woriyoga gidene ishi. La aybba malaaliyabe!

"TRAVEL WOLAITA" giya xifatee ayba lo'ii. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Naa''u tohoy de'iyo kaame dumma dumma buquranne ubba qassikka asaa naata issi sohuwappe hara sohuwa efiya zamaana wode ehiido toga miishsha. Dirbbiya kaame qommo.

Gakkida kuttoy phuuphphullido phuuphphullee beettes ikka phuuphulliya wottiyo keettaa giddon de'iyaagaa gidishin. Phuuphullee asaa naata daruwaa maaddes bollaa minntanawu, oshinchchay oyqqikkokka pattes.

Mata wodiyappe haa simmin toophphiya biittan dumma dumma darkko ataakiltteta demmiyo qaaday xoqqiiddi yiis. Ha murutati dere asaa dumma dummaban maaddoosona.

Issi kaamee beettes ha kaamee shuchcha ketta keexxiyoode go'aa immes. Ikka shuchchaa wolakkanawu maaddiyaagaa gidishin hageekka oosuwa ellellissanawu maaddiya buqura.

Hagee wolayttan deiyaa dumma dumma naaqqashsha wolaytta yuushuwan hanidaba gattiya woykko oduwaa gattiyaa mantta w/tsadiqaa tamaasaggana. Hagee wolayttattuwaa haasayiyo wode keehin lo'ees.

Hagee geeshsha maxaafaa luxiyoo woosa keettaa giddon de'iyaa erissoy "Galaatiyaa kiitaa" issippe luxxanawu koyido giishshawu issoynne attenan yaanawu bessees yaagees.

Dido yaagiyaa wolayttawttuwaa alamiyaa yettaa yeexxiya zassa alemayo pootuwaa be'idio deos. Ha bitane dido yaagiyaa woalyttattuwaa alamiyaa muuzzuqqa yexxidoga asay eranassi oosettidaga bessees.

Shuchchappe keexettida keettay pude issuwaa issuwaa bollan pude keexidoga miyiyan mitta tokkoge de'ees. Ha heeray eriyo heeraa milaati ekkees. Hagee wolaytta sodo yunburshshiyaa giddon de'ees.

Naa"u"u ordde naati eqqaageetu matan issi woga aafoy diyaagee keehi yashshees! qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti de'oosona.

Ha"i ha"i issi issi so buqurata medhdhiya keettatun merettida so buqurati ne kushiya anjjo giissoosona. Ha buquratussi qottaa kessiya maashiineeti woni awuppe beettiyonaa?

Santtay goshshaa boli diyaagee beetees. qassi a matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Dumma dumma mera oyqqida woykko karetta, zo'one adil'e ciishshaa meray de'ees. Ha meeray wolaytta qonccisyaga gidishin koyro ha maalaata qofa medhdhay oone?

toophphiya biittiya shuchchaappe midhaydda diyo zeeruwa. qassi a matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Issi issi tiraafiikiya seeraa erennan laaggiya izaawati gattiyo qohoy wozanaa bochchees. Hagaa mala danuwa gattiyageetu bollan kawoy ekkiyo guutta tanggoy qassi keehin yiilloyees.

ha hookka uttida aayee oosoy aybee? qassi ippe ya bagaara ay mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Issi keettaa aawaynne aayiiyaa bantta naa'u naataa oyqqidi issisan issi mala maayuwaa maayidi eqqidosona. Eta naatikka bayriya macca na'aa gidihsin kaaloy attuma na'aa.

Dumma dumma mitta ayfetti bayzzetiyo man'iyan issoy hokkidi worqqata issi qorqoruwaa sanqqa bollan kaaqqidi de'ees. Appe bolla baggaara dumma dumma bayzziyobati deosona.

Xoosso laa hagee tana dagaman woridaagee ayba soho gidanddeeshsha. Ha sohoy asi keexxide gaanawu asa kushe ooso malatenna qassi kiitanchchi keexxide gaanawukka erettena laa hagee aybee.

Toophphiya giddon daro haakimeta loohissiya kawonne kawoba gidenna eqotati de'oosona. Ha eqotatuppe issuwa gidida yekkaatiite 12 hosppitaaliya meediikaale kolloojjee tungga ambban de'iya eqotatuppe issuwa.

Ya baggaara appilee issoy issuwaa bolli dooretti uttido keettaappe garssa baggaara manggoy dorettidaagee ubba wooqqidaba milatiyaaga asay shammanwu yiidi aggidi bes!

issi na"aynne issi aayiyaa eqqidaara beetiyaari matan qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

Cora asay kumidi uttido keettan issi aayiyaa cenggurssa aattiyaa miishshan haasayaydanne ba qofa wottayda deawusu. Ha a haasayiyo sohuwan sintta baggaara diriphphaykka de'ees.